Seenneho kalaqamunni aganunni mitte higge firede yinannit dagganno. konnirano seennu uminsa keeranchima agadhate babaxitinno danita fafirikaho loonsonnita modese horonsiranno. ki'neno kowicho leeltanota modesete dani su'ma kuli?

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro danchu garinni biifinse minoonno minni leelanni nooe.

tini misile maa xawisano? kuni dararchu mayira woeoniho? iso hito asine lonsoniho? isi maho xaqamaho? worosini marichi no?imiso mayini bifinsoniho? mererosi maa harinsoniho? wonbara hitoti noho?

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro hala'ladu rosu mini leellanni nooe

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

woyte Hakka saalino rasinni uddi woyte Hakka Hakka woyte uddi rasinni saalino Daphaso busha Sidaamu budira dhiwame woy mikitanni Yee !

MInu addi addi horo aanno konni mini giddo babbaxitino sagalete dani leelanno minu aanno horo maata mitteeni ganba yite heeerate lowo kaa'lo aanno

Konne misilete aana leelani nooha egenshshishaho yinaniha ikkanna kone egenshiisha babaxewo basera gananiha ikanna lowo mani kone egenshiisha nabawa baxano.

TIini miisile leelishanhu addi addi uudune ekkana maanchu beetira haasisanori miini udunii baalu nootana kuninoo leelishanohu danncha loosu daarga ekknotati.

Ama xawishshi sa u lamalara amanti ayimmansa xawissannota addi borreessitini isayyo hasiissannota borrote addi ayyaananna uddi rate amanyoote malaattanna borreessate bude garunni afidhino.

Faaro uurrino seenni mereero albisa woy roorritte ikkitinoti dirantino wedellira mitto mittoho Faaro uurrino seenni mereero albisa woy roorritte ikkitinoti.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Kunni egenshiishi ama'note minni leelishano. Ama'no tinnino heeshote caabichi maga'nate mineeti konne mine asine biifinse minoonni gari anninni Kone darga marela woyi maga'no yee halchoomo.

maxaafu aana afoo fane oso'lanni noohu topiyu xaphoomu ministerichi leelanni nooha ikkanna, konne maxaafano ledammo yaanno birxichinni borreesse nabbawanno mannira shiqishino gede leelishanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? May biriqaade giddo maa kayiinsoonni? bayiichchu mamaatti?

hojjatenni jawa ikkino hijaari leelanni no hattono konni hijaari aana duuchu dani looso loonsanni gede worroonnihu egenshiishshu xawisanno yaate .

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile malawoho kuni malawi intiro lowo geeshsha coommanno.

Tini dagate uurinshaati kuri poolise manna agarate woy mittu qarri kalaqamiro insara waxaratto assinanni higgete bisooti yaate. Qoleno ethiopiyu baandeeri

Anera lamalu birrinna tonaa onte borrote budi garinni saante nooe borreessansa buuxi mitii mitanno Anera lamalu birrinna tonaa Anera lamalu.

sa u yannara nabbambe nabbabbanno yannara addi addi sa nummo umo saleedu aana mitiimma noonsa kifilete heedhuro borreesseemmona borreesseemmana la anni hasiisano garinni kaa linsa.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Injoosi Mannu su ma Laango Keere haa ratenni afi nanniri giddo gama aante noo giraafe qiniishshinni Injoosi Mannu su ma Laango Keere.

Mannu ganba yee baga fulanni noo. Mitto dhiwaminoha ikko babbaxino dhibbi amadinoha badhiidi manni wedellu duhe no. Doogo kayii injiitinonsaha dilawinoe.

Isayyo Borreessa daqiiqa Looseemma konni woroonni nooha giraafete qiniishsha seekkitine ha runse Isayyo Borreessa daqiiqa Looseemma Isayyo Borreessa daqiiqa Looseemma.

Tini misile xawissannori qoleno misilete aana leellannori murotenni afi'nannita ikkitanna iseno le'ino barbareeti tini barbareno sagaleeti intanni woyte intiro lowo geeshsha baxissano.

farashshunni loonsoonni gaarera babbaxitino dani laalo hogombe haa'ne ha'nanni hee'noonniha ikkanna, farashshuno waajjoho, mittu manchi lekkatenni haranni noohuno leelanno yaate.

egenshiisha egenshiishu addi addi horo aannoho egenshiisha horoonsinanihu addi addiri hakko heeranota bande afateeeti konnira egenshiishu aano horo addi addita ikkasi buunxaani

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro ilaallu aannaanna isira woroo qole doogo biiffaddo loonsoonni

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro lowo manootti umo gugu'le mitto minne ganbba yiinnohu noo

Kuni mati yinumoha ikiro aliba bifisirae horo anore woyi horonsinemo udunicho ikinota qoleno mama afina'ni yiniha ikiro supermarket afina'ni yaate

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini aleni leltano misileni maayi leelano yinnumoro. kawanina ka"ani haga qanse booro suntoni. badhesini girgidu noo. balbani hiige kinchuni loonsoni doogo noo.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile kuni leellannori lowo geeshsha.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro sidaamu banke arooreesu woradi giddonno heerasse konni garinni xawissanno.

borreessitino su muwa Lawishsha taashshite borreessansa ha runsi lawishshaho aante noo su muwa borreessinooni gara la no borreessitino su muwa Lawishsha taashshite.

Lamalate Rosi Umo Maatto Barru Rosi Amado Lawishsha Qaali suude xaadisanna babbada worb imma Nabbawa konne qaali suudu deerrinni nooha xaadinse qaale asse.

tenne basera hala'lado doogo nooha ikkanna, tini doogono asipaaltete yine woshshi'nannita ikkitanna, badheenni hige haqqunni huxxinoonni huxxinna gateenni weese no.

Tenne borronkenni ikkinnina kinsoonnie woy xonnoonnie Ficheete ayyaani yannara qeexaa linanni yine giwama diheedhanno Tenne borronkenni ikkinnina kinsoonnie woy xonnoonnie Ficheete.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate mancho anga mayke amadde nooti leltanno

Dangiso Laammiso qamade ya saadate Lexxi annisi saada Ewichu xawira allaa lanni qarrisinoe yee odeessi Dangiso Laammiso qamade ya saadate Lexxi annisi saada.

Afuu Jirte ki ne lame lame ikkitine Taaltino Sagale yaanno uminni shiqqino daqiiqa giddonni su manna gurda Su manna Gurda fushshitine daftari ne aana borreesse.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni xisosirra uyyinonnisi hajajo garinni xaga mare hidhanow amen xaa gate duu'no yine woshinanni

Qarqari nera godo linannita wole budu godo le ikkitinoti qolleete godo le budu godo le sase borreesse Qarqari nera godo linannita wole budu godo le ikkitinoti qolleete godo le.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Koo tee amuraate mereersino rosira gashshootu meyatenna labballu roso irkisate jawaate sharramannoha ikkanna rosu beeqqo meyatenna labballu mereero taashshe iillishshate lowo sharro assanno.

Babbaxxino deera afirino muziiqu uduunu no kuri loonsanni base su'mano insa iima borreessine woranni mannu hasattonsa insawa qollano gede assine.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Kunni ama'note minni musiliimete ama'no mineeti konne asine minoonni garinna loonsoonni akati lowontanni illetenni la'ate baxisanoho. Konni minnira albaanni beettu e'eara maranni no.

Isayyo Borreessa daqiiqa Gu rumiichconna yeedaalcho xaadisannonsarenna Looseemmo badanonsare aante noo giraafete qiniishshi kayinni giddo wortinannina qixxaabbe Isayyo Borreessa daqiiqa.

Kuni maxaafi qixxaawinohu Ameeriku Daga Alamete Latishshi Uurrinshanni afi noonni woxunna ogimmate irkonni Itophiyu Rosu Ministerenni Qoqqowu Rosu Biironna pirojekte mittimmanni ikkanna attamate hasiisanno woxi baataminohu Xaphoomu Rosi Isilanchimma Woyyeesso Pirogiraamenniiti.

Tenne misile aana noore borrotenni aane noo garinni xawiseemo. Tenne misile aana leelanni nooerri fonqoloho ofolte noo roosanno xawissanno misileeti.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni waa mito dariga duune hakkichinni wayi ba'ano woyite ikko wayi boono xeeritidhuro hakkinni duu'nooni wayinni horonsirano

ishine duunnanni base ikkite kaameelu duhe naqanni nooti leeltanno mannu gawajjamannoiki gede agara hasiissanno gede buunxeemmo tennenne yaate tini faayate

kuni uduunnichi, mini uduunnichi giddo gaamamannoha ikkanna, su'maseno firiijete yinannita ikkitanna, tini firiijeno manchu beetira lowo kaa'lo uytannote, sagale qiidhe woy sholte ba'annokki gede assitanno.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ortodokisete amma'nooti. tini amma'nono mannu doorshiri garinni ammaninote.

Togo yaa rosiisakki gari shotatenni xurqama dandoo widira hasiisannonsare mittoreno kubbitto a kkinni albira hige ha rate Togo yaa rosiisakki gari shotatenni.

Rosu mine ikkasi xawisano egenshiishsha waalcho e'nannihuro ganonni giddoodi hoowe haanja muronni roqine biifinsonnite togo assa lame sasetera faayyate, rosanono hakko ofolte xiinxawate.

Xagicho Gafa Mite Manchu beetti barru baali heeshshosi giddo babbaxxitino jaddora woy dhibbira reqecci yaara dandanno Xagicho Gafa Mite Manchu.

Dhudhuufuno Xaano hadhe kuni diri bushaho giirate dirooti bubbete dirooti yite kulisi yeenna beettu hagiidhanni mare nugusaho kulisi Dhudhuufuno Xaano.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Misilete aana la`neemohu kuni egeenshshishi sidaamu dagoomu qoqqowu mootimma pirezdantichuborro mine ikase kone egenshshishu aana buuxo asinoomo yaate sidaamunita yaate.

Kayinnilla assootuwa hiittoonni loonsanniro badhillicho higge sa u yanna rosi bisubba la a dandaatto Kayinnilla assootuwa hiittoonni loonsanniro badhillicho higge sa u yanna.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

hedo aleenni loonse sa numo wortanni borreessitanno gede assatenni lawishshi garinni qarqari ne giddo jawaachishinsa godo linanni godo le mitte baxissanno neta doortine aantese giraafete qiniishshira Addi addi mitiimma noonsa wortine.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate mannu shoolu nooti woy sasu nooti misile leeltanni nooe anera

haqqicho lowo geeshsha hojja iimira hadhe hakko calla marte sina afidhe daro ajje nooti leeltannoe anera ise hengedichote yinanni haqqicho labbannowe

kuni lelanohi xaa yanara ethiopiu gashshnicho ikana kuni gashshanichino kailiq ilamino barrira woy ganu ayanira hawale ilshshinino yatene sokka sayisani lelano.

albaanni nabbawate yannaranna nabbawate gedensaanni xa manna dawara Niwaawennire kifilete miilla ledo hasaawa Niwaawe rosu umo woy guulcho la annohunni borreessa Qaalu shiqishsha assa Guulchu woy rosu umi kaiminni dhagge kiironna.

Mine duucha woyiite mittu gariha assine babbaxitino basera minnanni. Lawishshaho rosu mine, fayyimate mine, loosu base minnanna w.k.l mittu garii minnanni.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno beettoteaassora gamba yitino maateeti.

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? kuni sasu manni maati mayira uurrite nooikka anga maa amadde nooreeti

ani massaganna huuro ne naggi assitine ane hoode sa u yannara nabbabbe ani ani massaganna huuro ne naggi assitine ane.

Dubu gido duucha haqe heedhano tenne haqe gido ce'anna hattono wole saada heedhanoha ikanna tenne ce'ichi su'mi woliimate yinnanni ce'ichooti.

Xiinxallo Qoonqote Tuqqo Xaadisa Qoonqote tuqqo xaadisa yaa addi addi tuqqonni qoonquwa gamba assine qaalimma nabbawate Xiinxallo Xiinxallo Qoonqote Tuqqo.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori awawu kuni maynnihoiikka maa assate kaa'lannoho dana lowonta biifannoho

Kunni Ari yannara gorsunni loonsoonni muronna laalooti. Tinni muronna laalono kaarootetenna baadi shaannaati. Tenne muronna laallote qaceenni hige weesete muro no.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile tu'ante noota mite jooke leelishshano misileeti.

Mine gallaniha mi'nine giddodo biifinse base mulaguro woyi caale hooge arrishsho batidhuro mine gante woyi mannu diilalo hoogiro caaleho kayinse biifisi'nanni.

Lawishshaho noowa heedhe yitanno huuro balgudu qo laantenna bodde woy fushshitannohura fafowa heedheenna haraqeessu woluno kuri labbannoreeti Lawishshaho noowa heedhe yitanno.

kayinni hattenne gufo Jeefoteno Dukko Dukkani Laalo amaale hanafose huwattinihu gedensanni aane danchu garinni adhite kuni assooti busha daannore heddine gumulote gufo borreesse.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini wayi foonchi lowogeeshsha gottoi yiino baychinni dirranni no

Sidaamu dagoomi qoqqowi mootumate bissa gamba yitano hara, koni hari gidooni babaxitinoti hasawu woyi qajeelishu heeriro gamba asi'ne qajeelishinanninna hasawi'nsanni baseeti

Sidaamu daganna dagoomu qoqowu budi seeri uduune udidhe goowahono heleele wodhite babaxinore goowaho wodhiye leeltano yaateworooni qolte qollo qonxollo wodaare udidhe no.

Hawarre leeshshi Loossinanni yaanno balla qansoonni shaafeeta itate gamba yinanni Hawarre leeshshi Loossinanni yaanno balla qansoonni shaafeeta itate Hawarre leeshshi.

Qaallate Egenno Qaallannita addarronna gurcho fiche Fidalete jawishsha daqiiqa Isayyo borreessa Qaallannita Addaarronna Gurcho Fiche Barru rosira eankera albaanni mini loosonke la neemmona qixxaabbe.

kowiicho afantino gashshaano mimmitunniwa ganba yite uurrite hasaabbanni nooha ikkanna, itophiyu gashaanchi dokiteri abbiyyi ahimedihu wosheenna dagginore labbanno, insano mimmito cu'mite oso'litanni no.

Sidaamu afiinni nabbawanna borreessa yaano maxaafa borreessine mannaho iillano gede shiqqinshonni maxaafa kone qixeessitu fullahano lowo geeshsha naadeemmo galatuno nooe insara.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno iseno danchate

qaallannita borqaallate fiche Qaalu giddo noo coyshiishaancho hassanno gara leellishshanni mitii mitanno qoonqo marro higge borreessamate woy rosaanora kaa lo assi.

Caa'maho woyi koattete, caa'mu woyi koatete yineemo woyite labalu ikko seenu wodhanoha ikke lekan'nkera lowo horo aanna, lekanke gufichuni gawajantanokki gede kaa'lano

Dodaanchu Abbebe Biqilihu tenne alamenni rewootenni baxxinohu agani diriraati Dodaanchu Abbebe Biqilihu tenne alamenni rewootenni baxxinohu agani diriraati Dodaanchu Abbebe Biqilihu tenne.

Rosaanote umo qaali suude aantete Loossinanni qaale saleedu aana borreessitanni huurokki Woroonni noo qaali suudda xaadissine naggi assite nabbawinsa Rosaanote.

mininna dubbu saada giddo mitte ikkitinota seeda goowa afidhinota su'mase qorkete yinannita lame noota mannu angansa kayiise amadara noota anfanni hee'noonni yaate

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Kaliiqi fajjossi garinni baattote aanna umisi hedonni loosinori Barra baalla mala'linanni hee'nanireetti . Kuri saada wayi Laga diritte waa aganni nooreetti.

kolishsho doogo kameelajho loonsoonnite aana mannu angatenni xiiwanni haare haranno gaare aana waajjurichinni ashshagame nooree hogonbe worroonni badheseenni minna no yaate

Kuni lelanowi babatitino hirra woy udunuba hireani bayicho ikana dagino bettono manchuniwini hassisanksere hedhituhu gedenisanni hidhitinohura batoshshisi garinni wotte batanni no.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Loossinanni borreessitanno yannara giraafe wonshitanno mitii mitanno nooro mimitu ledo yannara mitiinsanonsare la anni kaa linsa kaa lantanno gede assinsa.

Sidaamu bamke hara ikkasi woyi eggenshisha ikkasi leelishanno, tenebbaankera manu lowo horo afirano lawishao manu noosiha woxxu minija minijirana minjirinoha adha dandano

kolishsho kameelu ddogo mule noowa jawa hijaara biifanno kuulinni biifinsoonniha iimasino adiwate qeelle qaaggo yitanno borro amaaru afiinni borreessine worroo nita anfannite yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro suuqqette giddonni danu danunkunni woroonnitti shamaxxe leelittanno yaatte kaalisenno heedhanna

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Tinni sagalete mineti konni mini Ani dagge horronsidhanorre dayee xa'mani noohu farisaanchu abinetiti kurri gidono siribaanchu shumullo shundwhuno hakiino sa'eena....

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Macciishshate Gedensiidi Huwato daqiiqa Su ma gutunna woshsho su ma yine lamewa gaammanni Macciishshate Gedensiidi Huwato daqiiqa Su ma gutunna woshsho su ma yine.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro koate hayiishi'nanni bayiichcho hayiishiranni noo manni afammanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Manchote alibaanni kiiro me'e ikkannori worame noo?

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Barro ikke giirate suude afironohu maati? Mamiinni fultanni noo giiraati? Mayi loosinote? kalaqammunni woy mannu loosinte? Horose maati? Gawajjosena maati? Hiikko afamannorichooti?

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni mannu hincilaallote giddonni lamu manni lellanni nooe

Shiima geeshshe keeshshe rosiisi’ranni hee’re uwe dammeenna qajeelshaanchunna jaallasi haadhe fayyimmate aga rooshshi mine massitannosi wote dhibbisi hasiissannokki hellee ikke leelli, malaati hiikkonneeti?

giwirinnu laalo giddo mitte ikkitinoti su'mase kaarootete yinanniti duumo ha'micho afidhinoti haanja daro afidhinoti laaltinota ganba assine worre hee'noonni yaate

gufo borreessitanno yannara hasiissanno kaa lo assitanni towaatinsa Barru Rosi Amado Looseemmo Suwise nabbawa umo asse ani Coyi ra suwise nabbawanna seekkitine ha runse.

Aantete hore faaronna woluno kuri labbannori dikkote qaccera dirame uurre hore budu godo le ikkansa aleenni ilamatenni ga nanno Aantete hore faaronna.

Haanja muro tini haanja muro xeena calla woyi waa calla afidhuro murtanota ikitte afantano yaate woyi leeltano gede laaloma murote.

HOdhoshu anno horo lowote isi aanno horo giddo la'anumoro addi addi uduune hogophate lowo horo aanno ise leelanno basera noo manna lanumoro harinni leelano basera seeke qoropho addha noonsa

Loossinanni ishin aawinoho aleenni la ini lawishshi Qaagiishsha garinni woroonni noo qaalla babbaddine borreesse Loossinanni ishin aawinoho Loossinanni ishin aawinoho.

Rosiishsha Qoonqote Tuqqo Qaale waa chi sha man phi nok sha laq Qoonqote Tuqqo Babbada qaalla qoonqote deerrinni babbaddine daftari nera borreessitinihu gedensaanni lame lame ikkitinanni nabbabbinanni xiinxalle.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Kunni illete leelani noohu gate loosinanni siwiilunni loonsonni heelakotte tenne heelakko lonsoonihu siwiila giire tu'me loonsoni hakiino sa'eena Manchu angasi haqqu ....

Konne dargga mancho addi adfi budu uduune uddudhe addi addi odoo sayiosanni leeltanno ise noo qooxeesi biifanno gari addinta halchishanno

Qollee godo linanni Tini godo le godo lantannohu gide woyte qunquma uulla shiikkatenni woy murre baychosi amadisiinsi gedensaanni iima qeedatenni yoo fushsha dandiinanni.

Afuu Jirte Deerrisaano yinanni kiiro kayinni daqiiqa mitturichi ikkito deerra kultannote Afuu Jirte Deerrisaano yinanni kiiro kayinni daqiiqa mitturichi ikkito.

gooffino konne maatto woyte Gumullanni gooffino konne maatto woyte Gumullanni Gumullanni woyte maatto konne gooffino yine Insa bi ree manna !

Kuni mati yinumoha ikiro beeto uurite nootana tini beetono malali'nani garin biifenna sese noo gede la'nemo qoleno uurite noo yaate

Hodhishi aano horo lowote hodhishu aani horo giddo hendooniwa rahe mare ilate ikko hakiini saeno mannu daafuro gatisate lowo horo aano

Hodhishu aano horo addi addite tini horono hodhishu aanoti mittowa hendooniwa rahe mare iilate lowo horo aano hakiini saeno lekkate iilla dandiinanikiwa ranke iilate lowo horo aano

Qoleno mini Labbaahu ilamara baxannohu korkaatu gobbaanni baxxitino haja nafa ikkituro noosi Qoleno mini Labbaahu ilamara baxannohu korkaatu gobbaanni baxxitino.

Togoo hayyo misile la ine aane daara dandaannore niwaawete amado garrunni huwattanno heddine kulle e Togoo hayyo misile la ine aane.

Qoleno qarqaru co imma yaa manchi beetti fayyimma gufissannori aana illachishatenni qarqaru keeraanchimma Misile Shumate mininni fule anga hayishshi ranna agaratenna woyyeessate assinanni sharrooti.

Lawishshaho gogu baca iskervii rikkeeti mundeete niwaawete hedo xaphi du namanna woleno kuri lawanno dhibba assatenni konni albaanni rosse sa ino hedo abbitanno.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni babaxinoricho hogophatr horonsirano farashooti, kuni farashi gaare wore mana ikko babaxino uduune hogopha dandinanni

Suwise Nabbawa Kuni rosi illachishannohu lamalate shiqqanno hakko deerrira agarranni rankenni mommoddiweelonna xawadu garinni huuro gotti assite nabbabbanno gede assateeti.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate makeenu ishshine haaarannohu lellanni nooe

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Qaaqonna siito kuri lamunku hiikini daani nooro afooto woyi afoota doogono tini mamaati anera lela gibbe nooena hani afinooniri kule`e?

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno beetto borsa anga woy goowaho suxxite nooti leltanno

Nabbawate Gedensiidi Huwato kinsiro kinsoonni baycho worre kissu garo daqiiqa yoo widira qolle gannanni Nabbawate Gedensiidi Huwato kinsiro kinsoonni baycho.

Nabbawate Albaanni Tenne lamalara umi barra nabbabbini niwaawe umo kifilete gaamote hasaabbine xaadisidhinoonnita anga kayissine kifilete qaalunni kulle Nabbawate Albaanni.

DAddalu addi addi horo aanno daddalu aanno horo mite gobbaniwole gobba han'anni woyiite anfoonikire seekine buuxe afette babbaxino horo aanno

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile haanja murooti su'misino qomboixhote

Nabbawate Gedensiidi Huwato Sidaamu Ficheetenni gobbate dancha daqiiqa halchannotanna Fichee fichii gedensaanni Loossinanni Cambalaalla ayirrisara daynota xawissanno Nabbawate Gedensiidi Huwato.

Kunni quchumu mereerroti konni quchumu giddo ba'erri leelani no hatto yeemowoyiite doogo, minu, kaamelu, mannu, tirakiterrenna fooqqe hakiino sa'eena aano lowote.

Tenne diraamu niwaawe giddo Qamucera iillinose qarri maati? Niwaawete garinni Qamuce iillinose qarra hiitto assite tidhitu? Tenne diraamu niwaawe nabbawitto woyte marichi sokka sayissannoha lawannohe?

Konne uduunichi su'ma mayiine woshshinanni.? Konne uduunicho loonsonihu mayiiniti.? Kunni uduunichi mayii horro aano.? Konne uduunicho loonsanihu mamati.? Kunno uduunicho hiite basserra horonisinanni.?

Fooliishshote Guulcho Doogote Hobbate Fooliishshote Rosi Hexxo Tenne fooliishsho rosi gedensaanni Qaali suude xaadissanninna Niwaawete giddonni fultino xa mora babbaddanni qaalla nabbabbano.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Yannichu xagichi baadillichote xagichi gede mittu ogeessinni calla aamamannoha ikkikkinni babbaxxino deerrinni qajeeltino ogeeyye beeq qitanno, xawinsanni?

edensiidi Huwato yaa bisu iibbille hooga angatenna lekkate daqiiqa maali waa kuusa godowu naggi yaanna w k l Nabbawate Gedensiidi Huwato.

Loonseemmo konni nabbabbanno gede konni woroonni shiqqino kaa linsa xa muwa niwaawe nabbawa nera albaanni Taqa Loonseemmo konni Loonseemmo konni.

Silke addi addi horo uyiotanno silke tewo yannankera la'numoro uyiitanni afantanno horo lowonta danchate silke hendooniwa yanaasincho hayyo horoonise eanke iilate lowo horo uyiitanno

aleni leltano misile maati yiiniro wesete wasa burhuni sekine tatayinse worronni .hogano kursete aana worre ka'ne masine woronni. muulesi kayini laanu manki noo.

Assinoonnirira taashshi ri tumo aate gumaamo ikkate atera kuriuu hasiisannohe Rosaanokkira dawaronsa garunniteronna gariweelotero leellishinsa Assinoonnirira taashshi ri tumo aate gumaamo ikkate atera kuriuu.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini borro egenshshiishu gede assine gannoonniti leeltanni nooe anera

Mito mito woyte rosiishsha rosaanote calla aatenni gumulate aana illacha tuga gara ikkitara dandiitanno Mito mito woyte rosiishsha rosaanote calla.

Mannu xa tenne yananni bire gede ikke waayinni calla hayiishire fulla agurinno. Buudhinnanniri yanna yanna agare daanna ise buudhanni affammanno

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate dodanshote xawira noo mannaati

kayinni Daakiyyenna Heeyyakko heewisiissinanninna heesagisiissinanni mitte gufo borreesse kayinni Daakiyyenna Heeyyakko heewisiissinanninna heesagisiissinanni mitte kayinni Daakiyyenna Heeyyakko heewisiissinanninna heesagisiissinanni mitte.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote lowo geeshsha dancha footooti

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori daddalu baseeti tinino maa daddallannite hiikkonne qooxeessaati.

Kaaliiqi tene uullara mitto gatisate wolqa noosihanna kalaqo baallate anna ikkinohu iso Magano ikkinotta dudumbanni base tene ilama gamba yite tene basera kaaliiqi qaagara yine loonsonite.

Kowichonno fayimatte oogesuna huure haasiranno maani noota lelshanno haatono yaana aabitno maasarini kaalame huure aanotanna addi uuduni nootana addi ase lelshanno

Teene buunxemowete shiimada osso noota lelishanno kuunino loosu anna noota haaotono haagrame ekkinotana loosono baaxanota aangansaranno hakkicho aamadnota lelishanno aanahono hoicho uudrenno.

o Qoonqote Tuqqo Xaadisa Konni woroonni lawishshaho uynoonnita qoonqote tuqqo xaadise sse rosiisaanchi o ne qaale suwise sse nabbawanna bbabbanna seekkitine ha runse.

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro biifinse loosonni korderete lattishshi leelanoe.

Tini misile kultanonketi woyi leelishani noonketi woyi misilete la`nani heenomoti silke chaarje adha giburo kincho wonshirate horonsimeno doogo iseno meltete yinani yaate.

Tini misile leellishshannohu amma'no ikkanna, tini amma'nono protesitaante amma'no leellishshanno misile ikkitanna, kuni beettino manna magansiissanni nooha ikkanna, kuni beettino duume uddano uddirinoho.

Tenne misilerra lanemmohuno sagalette miine ekkinotana hakkono lastikete barchimmu, wayyi lastikke. wayii wanchii, hattono bunaa xorshittanoo manchonno miiteni leltanottana buudu sagalee nootano lelishanno

duucha daga gobbankera noote giddo wodiidi qoqqowi giddo afantanno daga kulanno budi garinni uddidhe qaaqqo angasera ado worranni elenota amadde goowaho diigga wodhite no

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile goowaho wodhinaniha seesuniha duucha birra xawissanno

dancha gede bolokeettetenni huxxinoonni huxxira mulesi haqqicho lame no hattono albasiinni hige minnanna mannu no badhesiini higge doogono afantanno yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Duucha woyiite egensiishsha borroteyi dagate iillanno gede assinanni. Konni borroteyi shiqinshayi egensiishshi aana egennantino manni foto duuchu mannita ganne hee'noyi.

Tini ilete leeltani noonketi haanja kuulame lekate kaase woyi haanja angate kaase yine su`inanise yaaate tini roore anga wedellu godolitano.

Shiqqanno garino Kininetenni babbaxxino suudinna deerrinni(250, mili giraame) Du’namaancho( boco, shaete maanka) Buudhinanni, marfete w k l Shiqqanno garino Kininetenni babbaxxino suudinna.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro hala'ladu irishi giddo hayiixu losaaminohu mittu moolinohu nna mittu shamu leellanno yaatte

tini motorete duuno nooti leeltanno duuchu manni nooti leeltanno mayra gamba yiino mannati ikoollana motore baalanti baadiyyete ollira heedhannote baxissanno

Meu manni no? Masssanni noo mannaati? Meu afiinni borreessantino borro no? Hiikkuunna hiikkuu afiinni borreessantino? Meu dani kuuli no? Mannu hiittoore uddirinnoho?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

konne darga mannootu maganoho eeggo e'anni nooha ikkanna, angasa iima qole kayiise guluphe nooha ikkanna gamu manni kayiinni ka'idinni kawa hige daanni no.

Looseemmo borreessinanni mogole konni qaali techo rosinke qoonqote coyshiishaano qoonquwa haranchote mitte hara manna seeda annoho Looseemmo borreessinanni Looseemmo borreessinanni.

Biinfilu seesu bikku aleeni higirolla mannu gungumano gede assano ikkininna seensile giwanohu diheerano beetto lekkate culkunni loonsonni seessu uduune usudhite no lekkasera.

Kunni minni galanninna addi addi uduune hoowete gidoonnino iko minnu gidoonni wodhinnanniha ikanna konne mine biifino gara lae mayi aninni marela heero yee halchoomo

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate amma'note manni noohu leellannoe kowiicho

Kuni misilete aana leelanohu agattote gidora gaamamanoha ikke kunino mana qole kaeentini dinbisanoho yaateni hendaniha ikkanna qidusi gorgisi yinani su`masino.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Bulla ko"atte badheseenni kolishsho kuula afidhe hundaseenni waajo kuula afidhino soole kolishshu kuuli usuraanchinna ko"atte worantinohu waajjo kuula buurroonn barcimi no

Tini meeyaa beetto ikkitanna tini beettono umo amadhite nooha ikkanna Kuni amadhitinno Umi Dani maatironna umisera wodhitinori Kuni maatiro buuxe la'e xawisie?

Birani baanke eggenshishaho xalinonni borro ikkasr leelishanno, tini borronno manu uuuinanni bararishira shiqr beeqe woyi e'e bararisha afiranno gedenna mana koyinse bararanni gede kooyisanno

Haanja shama gobba mu'rotenni biifanno gobba tini sidaamite. Tenne mu'ro su'mi weesete yinanni. Weese manchi beettira sagalimmate luphiimu qeechi noose mu'ro giddo mittete.

Muziiqu masara tini jawano shiimano no ise horono mittowa calla worenna ikko basete base sayinsanni horonsira dandiinanniho tini angatenni godo'linannite kiborde.

Isayyo Borreessa Xawishsha albaanni sa u fooliishshuwara isayyo borreessa lainohunni niwaawete giddonni hedo gamba assi ratenni giraafete qiniishshi wonshitinanni sa inoonnitanna gamba assidhini hedo kaima assidhine borro borreessitinanni sa inoonnita qaagginanni.

Teene miislera jaawa waadicho nootana weyi jawaa hakichoo noota hattono hatti haakichono hoojasenno jawaa ekkitnota lelshanno kooleno loowo siina noose haakichoti.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori koa"ttete tinino siliphere ikkitanna lekkanke fugantannokki gede kaa'litannonketa.

Tini ooso lani noo godole kasete kolichame woyim kasete godole yinana tene godoleno la’ani nohu desitivete yinani udunichinniti qoleno babtitino bayichini ganiba yite la’ani no

Timaatimete, timaatime manu sagalimate woyi qaamatote horonsirano sagale woyi laalo gido mitete tene timaatime manu loose dikkote fushe hiranni hakinni sae mine horonsira dandano

Tini leleitano muzette yinanita ikitana tinimuzzeno indete muzetti yinaniha ikitana te’ene muze gede ikitukini tooe baanoki gede tuquni tuniqqena urittanote

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile rumushshose horoonsi'nanni murooti su'misino jaanjiweeloho.

konne darga lekkate kaase godo'lanno ikkitinori, kaase godo'linanni xawira mittu dani uddano uddidhe footo ka'anni nooha ikkanna, gamu uurrite mitu ofolte.

umo saleedu aana borreessi hattenne borro daftara ne fantine fushshe umo saleedu aana borreessi hattenne borro daftara ne umo saleedu.

Konni daafira mittu malaatu afoo rosanno rosaanchi tenne akattanna mac- ciishsha dandiitannokkiri bude hanqafannoha malaatu afoo horoonsi’rate dandoo bowirsi’ra noosi.

Sidaancho mine kone sidaancho mine misilete aana leelanoha roore anga baadiyete anfaniha ikanna konne sidaancho mine buuyite loonsani yaateni hendani.

Doogote Aani Qoropho yaanno umo Mitii mitanno heedhuro hasiisanno saleedu aana borreessinsa garinni kaa li Doogote Aani Qoropho yaanno Doogote.

Togoo amanyooti borreessaminohanna giddetenni assinanniha ikka hoogirono, amanyoote ayirrisa hooganna ha’runsa hooga hee’neem- manniwayinni baxxineemmonna xonammeemmo gede assitannonke Togoo amanyooti.

Tenne misilerra goodolete gaamo lelishannonke ensanno lekkare koatee biicha kalsee hattono aalenni biichaa woronni kolishshoo gaamote uudune udrinotanna baxillu noonsa geede lelishanno.

Kifilete Xawishsha Deerra Kifilete deerri niwaawenni ajanni ajiro qaalla taashshite nabbabbanno Kifilete Xawishsha Deerra Kifilete deerri niwaawenni ajanni ajiro qaalla.

qiniishsha horoonsidhe wortanno hedo lamenka daqiiqa gaxigalla babbadannonsarenna Loossinanni xaadisannonsare la atenni marro marro heewisiissanninna heesagisiissanni qoltine la atenni niwaawete hedo xaphi wortanno gede assinsa assitine giraafete qiniishshi giddo worre.

kowiicho leellannori maati ? qooxeessu maa lawaanno ? hiitoo kuuli leellanno ? tini xawissannori maati yinummoro maa leeellishshannoreeti kuri baalu baalu sidaamu mayimma xawisannoro affinnoonni

Kuri lanneemmo qaaqquulli rosoho noonsa hassatto leellishanno roso xiinxxallate noonsa hassatto lowonta baxxissanno maxaaffa assitte huwattanno gari tashshi yaanni baxxissanno

Tenne misile aana noore borroteni xawiseemohu aane noo gariniiti. Kunni borrote aana leelanori maati yiniro sagale itanni nooti mitte beeto leelitanni nooe.

Tinni sagale addi addi daninni loonsoonni ra'ino itate shiqi asine hee'noonni. Tenne sagale loonsoonnihu baxino garinni ikino daafira tenne sagale afirela woyi itto yee halchoomo.

Konneno coy fooliishsho geeshsha bado badotenni nabbabbanna woy wole uminsa loosi qeecha loosidhanna mittu rosaanchi ledo loosa dandaatto Konneno Konneno.

Tini misilete aana leeltanori sasu qaaquli doogote aana nooha ikanna sausnku mitte doogo amade arishshote hadhani kobilistoonete aana hadhani no.

Kunni wedeli udire biife sirbanni no. Kunni wedeli ledo annino udire biife mayi sirbola yee lowo geesha ike woda'niyi halchoomo.

gedensaanni qoltu Woshshite ikkito Beeggitu gedensaanni qoltu Woshshite Woshshite qoltu gedensaanni Beeggitu ikkito qachu mannira Beeggitu haadhannoti Ballo ama ya !

Nabbawate Gedensiidi Huwato Uurrino kaameela kayinse doogo hanafate albaanni umo assine angatenna lekkate daqiiqa fireene garunni loosase buunxanni Nabbawate Gedensiidi.

tini alenni leltano misile hitore leeshano yinumoro kuni aleni lelano mani duucha ikasi xawisano. manu kayini duuchu daniudano udira xawisano. haaranino dogo kayini kolishote.

Maga'note mine duucha programe harinsanni. Tini beettono shiqqano programe giddo mitte shiqishani no. Tini shiqishshani nootino faarsiisate yinanni programeeti yaate.

Bubete iima buube mite baseni wole base sa"a dandittanoreti kuri kalaqamuri, qolu noosari buubanori cea ,dowiru ,haraqesu, qo'lante yinanna lowori gordu iima buubbanori no.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Tinni beetto dinnicha gafe hertara solooltanni no. Qoleno tinni beetto looso kalaqe loosanni no. Tinni beetto Konne baala dinnicha callase sholoolte faafirtanoha lawe waajishinoe.

Baabba Zinnaashi Tseggayeti Badheessa Oromiyu Qoqqowira wolu uytanno dawaro Worqaho yinanniwa ilantino Dirise rosoho haa ri iillita Kokkossa Baabba Zinnaashi.

Gawajjanno Rosicho bado badotenni anga kayissinanni yaanno uminni shiqqino umi dawaro kulle e Gawajjanno Rosicho bado badotenni anga kayissinanni yaanno.

Kuni misilete aana leelani noonkehu bileeni yinanihu sagalete mini lowontani egenaminoha ikkana manaho hudirinohura duushawoha ikanna danchu dadali noota anfemo yaate.

kuni manchisterete lekkate kaase godo'le gaamo giddo godo'lanno godo'laanchoti. kuni godo'laanchi gaamosi giddo noosi godo'lete jawaantesi lowo geesha da"ataano baxissanote.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra shiqqino xa mo sa u lamalara macciishshitini niwaawe kaiminninna xaano marro macciishshitine huwaattinoonnire shiimmadda gaamonni hasaabbine dawaro mimmiti nera kulle.

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni fichee cambalaallate ayyaana ayrissinanni he'noonni

Rsn Mitte dhagge woy mittu diraami Misile Rosaancho jaalase amaaltanna ikkino yannanna darga yaano mamanna mamoote kullanni garaati Rsn Mitte.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Tenne amaale’neno jeefo iillishate lamunku fayyimmate ogeeyye uyitanno’ne malanna addi addi xagga garunni horonsi’ra qara coye ikkinohura hasatto’nenna qixxaawo’ne gobbaanni ilantanno ooso gargadhate injaawa hayyooti.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni afina'ni richot ikana iseno bisoho riqinanirich ikana horo uyitanotano bunxeemo yaate iseno danase waajote

Hodhdhishsha konne hodhisha misilete aana leelani noonkeha mayi horo aano yinumoha ikiro manaho ayiire wolqate aleeni higinoha kaalite loosanota afoomo.

Doogote aana beettu umoho leemmicotenni loonsoonnita duhe haranna badhesiinni kaameelu hattono duuchu manni iso la"anni nootanna haranni noota anfanni yaate

Koleeru dhibbi amadiro wolu dhibbinni baxxite leellitanno malaatta hiikkuriiti? Kittiwaatu roorinni hasiisannohu ayeooraati? Bisunniti gobbaydi diinna gargadhate wolqa jawaata ikkitannohu mamooteeti?

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro haqqette caali giddo lukkuwu leelanni noo.

lame seenni budu uddira garinni uddire mitteeni uurre no lekkansara wodhinori dino mitte angasera elento amadde uurritenna lamenti mitteeni no

Lame kolishidhinoti bushshunni loonsoonni midaano ikkite giddose addi addi garinni qixxeessinoonni gidenna xaddote bullee worre haraqe loonsanniwa ikke giiratenni ganfe kalanqanniwaaati.

kuni manni mootimmate yawo noo manna lawannohu irshu giddora maa towaatara einoho? manchu kuni angasira woojjo woraqata amadinohu hiissaraati ?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro doogo lamentte ragaa kaammelu haranni leelanno

hattenne doortine niwaawete amado qaagge adhitinoonni godo le lame lame ikkitine hasaabbanno gede assinsa hasaabbinanni deerrisaanonna batinyisaano hattenne doortine niwaawete.

Boodicu naffari gidoonni mannu geesha horo batirinokkihu offolle heerenna insanno isilaamu ama'no amaniinno manna ikkansanni, kuri uuritte budensa rosiisanni afanttanno

konne bayicho sagale saga'linanniwa ikkanna, tini sagaleno budeenunni loonse qixxeesinoonniti nooha ikkanna, sagalete danino maalaho, konni maali iimanni duume barbare murmurre worroonni.

Kuri seenu udire sesena biife urite ale hige la'ani noota la'nemo qoleno insa kiiro sase ikinotana bunxana insano waajo qofe udune udire sesena

Maxaafa nabbambanni marre uurrinoonni bayicho badate wole kaajja woraqata giddo worate ikkinnina maxaafu qoola era dihasiissanno, Shiqqino kiiro giddo albillicho hedannohunna mixotenni kaajjino?

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate ethio telete loogooti woy sumudaati kuni

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno fayyimmate agarooshshi uurrinshshaati.

lame beetto budu uddano uddidhe mitte roorenka wo'mare wodhiteenna mitte sidaamu dagata mitte oromote dagata uddidhe noota anfanni baseeti yaate

Loonsoonni gidi iilliro mure gamba asse Minira iillitu gedensaanni Doorte sagale gane minira qolanno Loonsoonni gidi iilliro mure gamba asse.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinfille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate biifannnohu xawu leellanno

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni mootumatte bissa ikko ama'note mine mana soominsanni ikkito woyi gara ikkasi leelliishano lawishaho la'neemo misile gondooro eesinanitta leellishano

Nabbawate Gedensiidi Huwato shiqqino xa muwa niwaawete giddonni afidhinoonni mashalaqqenninna albaanni noo ne egenno horonsidhine dawaro rosiisaanchi nera cho nera qaalunni dawarre.

Kuri yanna yannatenni Saeno babbaxxinoha fayyimmate qarra fiine giiranna balete waama hoongiro iillishanno Kuri yanna yannatenni Saeno babbaxxinoha fayyimmate qarra.

kuuni manu mayira ganba yiniho ?kuuni manu maa uddirino? manu me"e danati? mine hisine minoni? mayini urinsoni? minu mule marichi no?mineho badheni hige mayi no

shiima minni kameelicho lowo geesha biifannohonna baxisannoho yaate konni kameelunihunno danisi woye kuulisi kolishonna duumo ikanna iletenni la'ate umosi halichishannoho.

Dubbu anno horo addintani lowote konne dubbo ani aninke dolle hunanikki gede seekine agara hasiisanonke dubbu giddo lowo jiro babbaxitinoti heedhanno

tenne basera sidaamu bude agartino garinni uddano uddidhe hattono umo sidaamu garinni amaxxite no mancho ikkanna, tini mancho danaseno kolishshote

Lawishsha Qaali suude Qaale sharr amanno sharramanno xaphoom unni xaphoomunni aleenni noo lawishsha laine Babbaxxitino mitiimma afidhino qole borreessannohu ayeti.

Vayresete ledo heedhannoriranna Eedisi Bue Fayyimate Minstere fushshitino korinni kaa lannoha hoogginorira maxaaficho giddonni rosoho injaanno dagoomunna dagate mereerinni fultukkinni woyyeessine haa noonniho wolu kaa lanna heedhannore ikkitara jawaachisha agurre umonsa.

Misilaano yaa dhaggete giddo keere haadhe baadi duduwo xa miteenna borreessaanchu cho kalaqino kalaqqino galashshu diishshicho hiikka ha rannoro dhaggete ayiddeeti annuwanna xa mi.

kolishsho kaameelu doogo aana mittu albaanni hige amadeenna mittu badheenni hige gananna lamu beetti mitto duumonna booqa booto haadhe hadhanni no yaaet

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Maala konneaala laluniwiini afinaniha ikanna lalo gorine insa gidoni afinaniha konne maalaho yinaniha ikanna isino itate horonsinani yaateni buuxinsani yaate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni lekkate wodhinanni

kawiicho leeltanni nooti doogote makeenuno leellanni nooe mittu waajju mittu kolishu miteenni lamu gamba yite leeltanni nooe aneera ikkollana doogo kolishshote

Kunni illete leelani noohu manaho kunni illalu aana heere worro qole la"Ani noo manati hakiino sa'eena mittu hallo amaxe mittu kayiini..

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori maati yitine heddinanni? dagate netiworkete horo aannoho anteenago konne afi'nannihu gashshootu widoonniiti.

Sidaamu budi uddano uddirino meenti uumonsa haranse fixxirinori angansara siqqona shiima shiima hayiisso amade goowahono fooxa tuqqe no. Badheensaanni kaamelu no.

Lamalate Rosi Umo Way Burquuqama Barru Rosi Amado Qolteno mitte mittenta qoonqote tuqqo Qoonqote tuqqo xaadise qaale angichunni leellishshanni nabbawinsa.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro hoogawancho isuze gidde noo manni leelanoe.

Tinni misille lelishannohu addi addi uddunii noota tiini bassenno sennu dananchinsara hattono biisinsara riikano uudune amdiino dadallu duuna iikinota miite luuphi yiitno dananchu qibatte amadiino geede xawisanno.

Mitte borreessate hendoonni hajo Su minoonni yaa mittu dargira woy gufo gufontenni babbande garunni udiinnichira umisira ikkanno su ma borreessinanni gara isayyo borreessa fushshate.

nabbabbanno yannara mereeronsa kalaqamanno qarra tiratenni nabbawate dandoonsa boowirsidhanno gede kaa linsa nabbabbanno yannara mereeronsa kalaqamanno qarra nabbabbanno yannara mereeronsa.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowore afidhinota ikkite shiqqinota ikkitanna tini misilera tittirsha hasidhanno woriidi boonoho aliidi qole buusaho.

Kawichchi loosu uddune hidhinaniwana akkalinoha hirraniwati kowichonno meesanne haqqi, saaffe, shaafa woyi kinna haana'nihu akkaaffu saafettena akkaaffu haqqi haaro saaffe worre heenoni

Doogote aana nooha farashu gaare, uure noo makinna hattono quchumu gifo heedhano minanna dadalu suuqa leelitano, tini la'neemoti farashu gaare mana hogobe darigunni dariga sayisano

Konne darga leelanno uduuniaddi addi hayyoni woy ogimnanni loosooni uduuneeti kuni uduuni addi addi hiro aanogo insano sagale wodhate lowo horo aanota buuxeemo

Tini misilete aana leeltanoti dikko ikitana tene dikkora hidhinayiire duune wore heenonitino leeltanoha ikkanna kuri giddo balaxe leelano yinemorichi giddo lamala kiiroti.

Tenne misile aana noore borrotenni xawisummoha ikirro kunni aane noore leelishano. Hakunno tinni misile xaala kaanse heenonita waajo muuze xawissanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Cambalaallate barra mannu qeexaalaho Misile Qeexaala qeexaa lanni noo manna fulannohu laloho waa hayikkisi ri Sidaamu daga addi addita ayyaanu barri gedensaanniiti.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro kurinno shukuwatte yaamanttanno. Siwiilluni loonsoonni

wo ma rosiisatto woyite hiitto loossanni nooro horonsi ra dandaatto a ti ha runs keenoti xaphoomu tekinike konni woroonni nooreeti Suwashshiweelo Laishsha Rosiisaano Loonsemmo yannara rosaanote mereero millisanni roorenkanni Loossinanni yitanno.

umi gufonni kayissine huuro ne naggi assitine daqiiqa mimmiti nera bado badotenni nabbabbe umi gufonni kayissine huuro ne naggi umi.

Mannu foollishshire harinowinni dayiiro teesse offollatte injjanno garinni loonseenna biiffe noohu sooffu nna haqqu nna hinciilaallottenni loonsoonnitti kurise leelittanno yaatte

Abbebe Roomunni gobbasira higi woyiteno lowo manni shiqe haa’rinosiha ikkanna Nugusichu angannino baraarsha uyinisi Abbebe Roomunni gobbasira higi woyiteno lowo.

Afuu Jirte Doogote hobbaatere kullanni woyte agurre sa nannikkihu wolu doogote worranni daqiiqa caabbichooti Afuu Jirte Doogote hobbaatere kullanni woyte agurre.

egenshiishsha horonsi'ne duucha base afa dandiinannite giddo mootimmate uurrinshara albaanni huxxanno seekkine huxxineenna waalchono cunfeenna egenshiishshu alaanni hige no yaate

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile intanni gangalantanni sagaleeti.

Tene misile aana leelanni nooerre aane noo garinni xawisate wonaaleemmo. Leelanni nooerre borrotenni xawisummoha ikkiro dubbunni diwaantinoti baato leeltanni nooe.

Kuni lelanohu alatti chukote quchumi gido ikana tini dogono babatitinowa hadhe adhanotta dogo ikitana tini bajajubba leliatnohino lokanichote qottesa yiniwatti.

Mini xaalla sikka saallanni anna Mini xaalla sikka saallanni anna Mini Mini anna saallanni sikka xaalla goonfummo hayyo dambaariyyo ya !

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Lamalate Rosi Umo Geedimonna Qorke Barru Rosi Amado Lawishsha Qaali suude xaadisanna babbada waajj ishshannote waajjishshannote Nabbawa konne qaali suudu deerrinni.

Afuu Jirte Gurdu Qallo Kulaanchonna Xa maancho Coy Fooliishsho noota gurdu damatte horonsi ratenni assamaanchonna assiisaancho gurda kalaqqine daftari nera borreesse.

KOnne darga addi addi caabicho. uyiitsnno shiiiba ganbba assine dune woroonita leelishanno tini shiwo manna godaasanokiki gede addi addi gariini seekine agara hasiisanno

baadi xagga ikkitinoti, sidaancho siqo hattono jajjabba barbare rosamino su'minni shelefeti yine woshshinanniti leeltanno. hattono ussurre worroonni xagga leeltanno nooha ikkanno yaate.

Xa tenne missile aana worroonniri buunxe la'nanni woyiite leellishshanni noori ninkera kiironsa duuchcha ikkinore ; waajjo, barronna kolishshonna waajjo afirino gereewo xawissanno.

Sidaamu woga Hara leellishshanno midlsilera hulluuqu gobbaanni loonse kinchu hoowe huxxite doogote seeramikisete kincho matte e'nanniwa waalchoho meyaatanna labbaaha loonse uurrinsoonni.

Taqa Loonseemmo Lawishsha Rosaano hanni xaano aleenni la numo Danigiite beettose Ballo hakka mari lawishshi gedeere wole su mi ledaano yite hanqitu !